Ay ndawu jigeen yu nuróole luñu sol taxaw, menni ñuy ñëw tàggat seen yaram ci wàle joŋante, am ñaari góor bu taxaw ak ñoom, ndawi jigeeni ngi sol mbubu yu bula, tubaay yu weex ak dàlli takk, góor ñi ki sol lu ñuul ak lu doomtaal, ki sol lu ñuul ak lu weex.

Néeg buñ pentur pentr bu weex ak orange am ñaali paranteer nji bule kam lu werta mu am bunt.

Ay ndawi guur yi jonante ci wàllum cuppe ñi sollu yatt ak lu nate ni sollu duumu taal tekci lu nate.

Toog bi ñuul buñuy dalale gam. dëg ci ab eenay njegenaay bi am na koloru dumu taal ak ñuul tiim ko am ak rido yi yert ak weex.

Tabax bi gudd umeni etafs mu am ay rëdde mi darsi imeni ki golox am ñaari palanteer ci kondi ne mu am ay garab yune ci ronam tabax gii më ngi tudd aac 22.

Bena pot diiw bu nelaxu kom paket, pot bu nakk , kulooru dumu talla am ak bulo. Am binda yu nuul , nu tokk ci kaw lu am kulooru sungu ci bukke.

Beenë nn mësin buñu rabate buumam. Buum bi dafa ñuul mësin bi mu ngi melni dereeti xaj, am lu ñuul. Mësin bi nak mësinu kuraan la pur dëf kawar mu wow.

Palaas yu lekkukaay , palaas bi yañ gi mëni am ay taabal aki toggu , nu defera ko bem bahk, toog yi ninko solal yu weex , taabal yi nin ci lal yu mënis ci ngom tëk ci ay palaat, wala morso yu muul.

Paketu gërab bu nete, am bind yu xonk, am ci kaw paket bi ay bind wala ay rot bi lekkantu yu sew, yun demenici xaal, demeniki pom, demeniki bananak yooy, paket bi nëkk nin ti bind, moltivitamin tablet.

Benne weñ bu am jàppukaay bu foole, weñ bu sew, mëlne lu ñuy lëggeeye kura, jàppukaay bi defa nyuul ñu daf ci lu xonxu ci tadbi, ñu binde ci binde yu weex.

Ndaw su jigeen ci sol robb bu gàtt agu sax ci ommi, sol dalli kofet yu guddu robb bi nakk ci suf dafa werta ci kaw mën ni lu duon xule , ci gënna wam am taablu lekkukaay, am toogu bu weex.

N'aari jigéen yiy wëgg ci een kenn ki nangi boot doom ñaaryeb ñumu mësooru ki musooru musoor bi wertak yi musooru mësoor bi doomu taaf ñi tek paan ci pindu teen bi.

Ay ñax wala gancaxu rafatal dëkkuwaay mu am ay rtuntuur bi nakk miñu nenn kuluur bu sungom.

Ay mësin yu wàl wala segga, Wala mësin yuy dabu mësinu nin ci kulor bu xël, werta mu am ay weñ ci kaw ay saako ngi tegee ci suuf.

Ay lëggéeyu kaay wala bagaa ci lëggéeyukaay yi ndaw nenni morto nënni ki keppekaay wala ubbikaay wala lu ngay nate ñu rangsala leen amna kulóor ba xoŋko am ñuul am nate am doomu taahal.

Benn gancax bu werta mëngi taxaw moom kenn. Am ay càxx càxx yu ñaw moom na mangi taxaw ci suufsu ñuul am ay xolet. Gancax bi mëngi tudg alover.a

Dàllu takkë , dallë yiñu sol si tàggat yaram, dallë wi am na kuluur bu xoñxu am kuluur bi doomi taal, am kuluur bu xëllë, ñung ko sol, ki ko solon a ngi amee kawas bu weex.

Benen wënn bu sèw bu am chat bu nëw. Di wënn nu ligèyèkaay, ligèyè yu Kura wala ligèyè yu bant ganbèkaay bi mungi ñuul am lu nètè.

Benn mësiln bu ndaw bu xonxo. am lu ñuur ,amit ay xëyit yi weex .yi fu tay nu chapu ko ci kaw xanka wala kaw bant mu am ay wiis.

Palaatu jën buñu fiiriir jën bi ñun ko boole ak soos bi amna soble amna diwliñ amna yit sipa-sipa.

Ndaw su jigeen su lettu ay ti baale yi nuñ ko ka ci wañ ko ci jewi xo ci beneen boor bi mu aw ci yetu nopp wi ñu wàcce ko ci gannaaw. mees bi dafa on xoal dafa sung ci bukki boroom mu ngi sëgg di wone litt yi.

Nyaari ndaw góur yu solu kom kuroon jër ndam wala kiñ daon jox kado. Yu ñuul ak lu blë teg ci lu blë ci kawam lu bind ci bind yu weex.Ngëp seeni loxu solimbaxana yu ñuul boppare bi muuñ.

Keytu xibaar bu weex ni binde ci binde yu xonxo di wone ay nataal yu goor ak jigain nataal yi bi ci gëna fos ak góor gu sol mbaxanamu weex sol yere yu weex.

Benn gañcax birafatol bekuwaay ni def ko ci pot bu weex tekko. Ci biir neet na am xob yerta ak yu xon ko di am toontuur.

Goor gu taxaw ci kana mi ay ndongo daaraam dileen waxal, wala dileen jàngal, mëngi ubbi-ñaari laxo ni Mel ni kuy làjc dara. Si gënawaam mu ngi am taabal ju am ay mësin yi ndaw yiñuy seete ay jàngoro am ay pot pot yuñ tek si taabal bi.

Ay jaaru nopp jaaru yu nakk jaar yi rafe te yanji la ni am kuloor bu tung ci bukki ak kuloor bu bunbëga ci ngom jaar yi jaaru yiisle n am ay ter yuñ tab tapplante.

Ay ndawu góur yi took teg seen laxa ci taabal seen gunaaw mungi am lenn foto gór gu sollanet yu weex am ay bind yu xonko nete ak werta am yi ñiil jóore ni ci mungi forbaxana bu xonko bu bu weex am koloru fingu subuki ki solmb bu bu weex kenenki sol lanet ak mbo bu bu ñyuul.

Kaw teeraa wala kaw etaas. Buñ def ay lali fiexlukaay. Defa lu mënni seetukaay lali mini am ay epon yi ndaw. Nyu tekk ci motfo yu xong kop ci kaw etaas bi. Mi ngi am kulur weex ñu mënni dañ ko defal karo yi duumu taal.

Tali wala mbedd muñ tali. Auto yang taxaw niña ngi doxa di romb outo yi am u mëg am w ndaw. Ato bu mëg bagi gënafos menn am kuloor bu bula, beneen auto bi muñu am kuluur bu weex, ak werta ak auto bu ndaw bu note.

Picci mu taxal ci kaw boom bu miul, picc mi nakk am na kuluur yu bari, ci genn bi am na kuluur bu sung ci bukki, tek ci bu bulë, am mbunate juroon bàddi, ambu xon ci kaw yaram bi, am bu werta, ficc ni am na jemin bi budd.

Bena màndarga ma am bind yu ngand ci kawam yu ñuul, ñu def ciranam raaya gambie, binda bind bu rëy ci digante bi , mu binda GIA.

Ay jigéen niy dox ci wàllam ut luñuy wax paañ wala yoxos. Nekk ci gall di wàcce liñ jeta ut jéng enpan kële ngi sëgg ditibb.

Bena mësini kuraŋ bu am bungu gudd ñu leemu ko, mu weex tal am bukay taal, mësin bi motu bi adapta.

Benn pakketu gërab bi, mi ngi am nataala xale bi ndaw, gygen ci bind 10n- f, mungi ame kuluur bu weex, nun kuluur bi bula, xonko ak weex.

Benn mësinu tangalekaay ndox mu ngi werta am ci pegg bi kuluur bu buumu taar mu am buum buñuy capp ci kuramb ci kaw ma ngi am lu weex wala kubiir bi mangi am lu weex.

Benn màndarga bu bula am benn rëdd bu weex. Binu zigzage am bind biñu cirana mu am ay tentoori.

Giggeen cu sol robbu bu bule robbu bi amut laxo robbu bi dan dafa ten ndaw ci jigéen sunu ngi def teg ci bopp bi jël benn laxo bi def ka ci teg bi wàcce benn bi.

Ñent peeru dàl yi takk, yiñuy sol ci afar tàggat yaram, dal yi barina kuluur yi bokkl, am na conko, orange, amn bula, am na ci ngam, weex , am na werta, fengu si bukki, oran, bula, bumu taal, cengu su bikk.

Góor gu taxaw yekkati loxoom yi, bañka ñatti baaraam yi, tàlal ñaari ba pare di muuñ, sol xaftaan bu weex mbaxna bu ñuul, goor gi mu ngi tuddu Adama Barrow.

Ay binde yuñ defal kaadaar bu ñuul def ci weer binde ci binde yu nete ñu def ko lu melne ci kaw tabax binde yi nak mu ngi wax kunta kinte ay land.

Garab bu mag guy niru lu yàgg ci buntu géej gi am ay reen garab gi bari wur xob waay bari na banxa ciyu sew mun ci buntu géej ge.

Peeru dall bu werta bu maggat peer wi am na buum ci kanam u mene loñ takk ci dijg bi ni takk ci ay kara yu sungu ci bukki ak weex.

Xale bi jigeen ak xale bu goor bu nuroole luñu sol, ki ngi sol xaftaan bu yerta laxa bu jud sol talla yu weex, ki osëp bu fireeko ak taybas ni daf ci lu weex, nan ñaar yepb mi nge muuñ, xale bu goor bangi jël laxoom takka ci ndig xale bu jigeen bi.

Ay meer yu ngob ay keyit di menni ñuy polotix i yekkti seeni laxo di wax ci seeni këyit mi ngi bind ay bind ci kawom pey di nete bind yu bule mu ngi wax repeel yidi wax xumeer sacon sii son.

Peeru dàll jigéen bu ñuul amu lu xëll jaxako ci ngu ci bukki peer bi denn bi jinku wiir ci kaw kartoŋg bu weex beneen di niñ ko tegnoon ci menni karo yu duumu taal.

Ay ndaw jigeen wirs took kaalawu, ki mu sooru, ki kaalakaalawu bu nuul , ki kaalakaalawu si ngom. Ni am bind yuñ taxawal seen kanam më ngu bind am weex , am wu kël ay xale góor yi ndango daara, ak ñeneen taxaw seen gannam.

Fas lu sungu ci bukke biy daw di jaabanta am na ñaari tank ci fii dafa weex ci kanam ci jëwyi ba ci bakkand tamit dafa weex.

Palaasu ligéey xanka mi ngi defar ay buntu yuñ jugal laante mën ni ay bant yuñ roof lante kulooru bante yina kuloor bu sungu ci bukke.

Ay bigéen ñuy samp ay garab ci palasu ndox mi. Jigéen ni ni nguy oddu sol ay mbuba yu bokkut kuluur.

Góor bu sol , solu cosan, mbubo bu su ngu subik na tapp ko yépp ak téerebam dacc, mu sol ay ndombo ci baatam bi ngë paakawala jaas di jéema dagg baatam.

Ay ndongo jaara yi toog ci seeni toggu togsine ji yaatu te buddu kune mu ngi toog ci toggu tiim tabalam par kenn kenn ni falu weex ak li ñuul.

Waañ bu bees waañ bu am bagaas yi mat ëm na dencukaay fu ndox duñuwe am togge kaay nu pentuur pentuur bu duumu taal.

Ay bind yu ngande yu bula. Am bind yu ndaw ci ronam yu sungu subukki bind yu ngande yi mung bind yu bol yu ndawi bind monitransfer.

Tabaxu etas bu fare bel tabax bi nak am na ñent ba juróomi kuurs ci kaw binu juursuuf ci roon ni ngiy tabax ci kaw pare bur.

Yoon wala tali atoeauto yiy dem am na bulë am rudd bu conko. Nu bind ci bind yu weex topp ci kawam di auto bi nate. Am lu wetta amna buy ñëw tuuti ngay juus amna lu weex.

Kër buñu etaas kër gi nin ko pentur pentur bu xël mu am ay bana na am beneen garab mu am koloor sung ci bukki ci bint kër gi bint kër gi ci boppam ni ame koloor bu doumu taal.

Garabu kaane di kanne bu sw kanne bu sew ginap meñ ñuna lool am yu konk cor am yu werta kaana bi donuy bu gëlaal ca suuf.

Yoon wala tmbeddni, bo xoole am naku am lu menni , pintul ko pint bu werte ak yeex, seen ay garab yu budd, garab yi am na lu menni garabu kokox, yene ni na garabu rafatal dëkkuwaay.

Ay bind yu tiim benne nataalu góur bind yi nak ninko bind ti kaw lu amee koloor bu kongu ci bukki am pot diw ak paketu saabu taxaw ci booram xale bu góur bi di nat ci na talbe mi ngi def loxom wala baaramam ci sikkinam solmbi bu weex.

Pichi mu taxaw ci banxaas su garab sa chaat la. Pichi mi mungi ame kuloor bu ñuul sironbart bi. Worr ko ba ci ganaaw gi ba ci genn gi mungi ame kulor bu xonko. Waaye gamen gi ak lu teem gamen gi miñgi ñuul.

Bena weñ guñuy xoosee wala nani, weñ gi mënga am nga wukaay koole ni , am nuul ab nete nga bindu yi nete.

Etas bu yañje bu am ñenti curs ci kaw bu xoole muñu am xoti lamp ci kana mam ak ci kiir mu am ay yire yiñ weer ci peroŋ yi.

Patas bu xonko biñ baxal ba ñor def ko ci bool turóomi patars yin baxal def ko ci bool patas bu xonko.

Palaasu jaayee kaay ay bagaasi néeg jëm si toggu ak lal, ak i seetu. Boo xoole dinga gis toggu yu rafet ak lal yu rafet. Yi si gëna fus ñoy, toogu bu ñuul denda ak seetu bu tiim bénen taabul. Taabu bi nag mu ngi am marke bu wur ci diggë bi.

otto ci kaw tali. Otto bu nete am lu wert. Am ay tabax yi ngay feen ci gannaaw. Am buntu bu bulo peentuur bu bulo.

Diw wala paket buñu tekk cikaw tabal ma am kuloor biniil ak weex tak kepp ci boppam man am kuloor bu weex ak werta paket i min ci bbind bi ci binikos clinik.

Ay lekke yu sew yuñ defare furiñ def ci ab sors ci kawam bu menni fataaye biñ tëjut mu am clor bu xonxo bu konle nu teku ci palaat bu werta.

Juróomi mboxu yuñ tek ci furna di ko làkk, mboxu yi nak deñ ko juyelante, bi boppu bi awe nii beneen bi boppu bi nelelay aw mboxu yi ees la.

Jijeen gi jaay ay baga ca takk ay per ay caxa aki lam ay ngerax ay pértaaw nu ngi sol mbubb woxci nu daaman ci badbi mu mu suuru mussur bu nyul am ay per.

Nyetti peeru dalla yuñ tekk xawleena jaxase ci dijju gi nette la topp ci bu konko yi na ci gannaaw mu am kluur bi si ngu ci dukki ak wéex mi jaxase ko.

Poti naan bu sedd, poti naan bu sedd bi am na ñaari kuloor, bula ak domutaal, binde yi nak binde yu xonxu la, nyu binde ci red buul.

Auto yiy daw ci kaw tali, auto yi ñu ngay dem yii, mu ngee dëpp, biy ñëw më ngi am kuloor bu weex, yiy dem am na am koloor bu nétté ak werta, am bu am koloor bu weex amit bu am koloor bu xoñxa ca kanam.

Tabax buñ pentur pentur duomu taal. Mu am luñu càpp ci kaw tabax gi ñett yinro u abunet komb ci kawam.

Raya bu buri ay kolor , amna kolor bu netex ci fegg bi, am werta taxi orange, tegat ci nete taxi deratu xaj ci biiri deratu xaj bi nani am gaynde gu ngët jaa ci.

Xala bi jigéen bi letu ay tibaale ni mocha ko ci ndangi ba pare def ko moromoro benn dank tibaale yi nakk benn bu dijj tekti benn bu sew mu def benn mees buy lang ci kaw nopp yi wala ci naam yi.

Yayit biñuy binde kayit bi nakk ci kaw am na kuluur yi bari werta weex xam fe weex ci ngam weex ñu weex tax ci orange y weex tegaat ci nete mu am ay bindi yu sew yu ñyuul.

Benn màndarga bu am nete ci tegg yi ci digg bi am bula. Mu am ay bind yu weex bind yi mungi def tbl.

Tere nasaran bub am ay bind yu xonko nete syngom werta bulo bi kowam bind yi nat bi gena fes ne bule bi ak sngombe mu bind ënde standing mathematiks.

Dall jigeen yu koket yu ñuul yu bari buumi nak nin ko tekki mu tasaaro na lasar ci kaw lu werta kow tabax muñ pentur pentur bu werta.

Poti diiw wala poti paccatu diiw bu weerta , weerta bu ñorut ni bind ci bind yu ñuul, bind yi nakk lu ci bina fos mooy glud.

Daajukaay buñ tex ci ay karo bu am sa nga ci bukki xëll ak ñuul. daajukaay yu nakk bant bi wala weñ gi defe ñuul wala nga bukaay bi sax defe ñuul mu am weñ ci kanam.

Néek buñ wone ay nataal yuñ tay ci kaw tabax gi bem wëor. Wërna ci ñetti kote yépp. Ci diggi bi am taabal bu bula. Nyu tekk chi màndarga ni laxo mu yëkkteku am lum banke.

Ay tubaab ak benn jóur bu ñuul sol seeni mbaxana jóur. Gi sol kengaadam bumu weex tubaabi sol iimb bu busingom. Ak mbaxana budun bë jëcu ndiku dukki jóur ji fu ganaam fal simit. Ak mbaxana bu werta difu ganaam sol lonet muro benn musuwa.

Ay pakketu lekk yu afrika paket yi bi më ngi def mbaxal bennn bi def araw nin ko taxawal di ko menni liñuy jaay.

Denn màndar ga muñu tubbee ci ry gàmbi raaye buy mu ngir taxaw nu samp ko sukaw lu weerta mu am bind bu weex si ronam am bind bu werta bind bi nakk limuy kosal mooy gàmbiya taravul in tourism.

Ndaje mu bari nu sol lu werta lu ci ëpp none ñi sol lu weex amna ay góura ki ay jigeen taje mu yaatu te bari nit lool sax.

Mbasin bu xonko amësinri dafa taal mu bind ay seroeroeo. Am bind yu bari yu sew ci kawam ci wetam am ay yu xoŋ ko ak yuñuul menni ay bant. Bu am cet ami kubeer. Am na ñetti fasoŋ yuñ ransala bunañu daf ko parñaar ñaar mu am botare bu ko tiim.

Ay gaañchax rafatal dëkkuwaay yi werta am tuntuur mu bari mu rafate fos mu ame kuluuru singom am benn kuluur bu tomb ci dijg bi nete.

Ay ndawu góor yuy tàggat yaram. Ki mu ngi tëpp ba ci kaw sol lu nate jiital lu ñuul sol kawa suñu lak weex ki mung susu du teen bal biy ñëw mungi sol momit lu nate tika een seen jiit li mu ngi taxaw ci kaw di xool sol-sinis bu weex tek pelu bula ak tube bu ñuul.

Lal buñ eadefaraat bamu rafat lal ko darab bu weex tàll tek ci aywal pépp aky naan yu sedd bind bu rafat bo singom epta ci kow njegenaay bind bi më ngay wax loow bi.

Xala wi jigeen buxee spe c, lettu ay tibaale, ni daf ko ay pàxq pakq yu rëfet, xaj bu set, ñu wàcce ko ci ndongi muxa ci, nees bi wàcce ko ci mbagg mi, luñu wàcc ci awkanamom, mingi sol yërë bi ñuul.

Ay gaanchax wala ki garab yuy rafetal dëkkuwaay, yu am toontor mu singom toontor mu bari, ta rafet. Gaancax gi mi ngi tiim ay karo lu weex.

Picchi mu xam xeal yu cawta gudd am gémengi gudd ak ndoŋ lu gudd te ci minax benn kuloor laxam wala benn melolax mangi ame kuloor bu sungu ci bukke.

Kaasu naan li tàng wala. Kaas bu am ngëbukaay bi kaasu weer mi tekko ci kaw karo. Mu dendak toog bu ame kuluor bu singu. Ci bukke karo yi dafa weex jaxa so ak kolli.

Goor gu tonie nu defal ko ay waxukaay yu bari ci kanamam waxukaay yi am na kuloor bu nuul bu bule bu orance bu doon bëgg xonxo am ridou ci ganaawam yu doon xonxo wala ci ngom mu ngi sol mbaxna mu weex ak xaftaan bu weex.

Leket guñtak def ci kere ak méew, dugal ci ay kook neenti kook, bena kook bi nak amna ko ko ngëpp di ba gëtti bu.

Naari ndaw goor ak jigéen sanse bu refet goor gage sol bula bu ñor xom xaftaan ak dalle yu weex jigéen be sol bula baxa garamubu ak musuur def tekk jël loxom ye teko ci baatu mbubbu xale bu góor bi de melne kukoy tujjal tejal ay betogam.

Ay doomi limoŋ yiñ def ci palaat, jël bena dagg limoŋ teko ci kaw doomi, palaat bi palaat bi weex la, limoon bi nak nete wut dafa werta jaxeso ak nete ak su ngu subdukke.

Raya bu am konko, werta, konko, ci digg bi werta bi na am weer, ak bu tiim ko.

Këytu xibaar bu am ay nataali guur ak jigeen, nataali using gena fos ñaari guur ñyaar ñu ñepp ñi ngi sol mubbu yu ñuul. Kenaki sol lu nete kenen ki solut ay bind yi konko nekk ci seeni boor.

Goor bu taxaw nu defal ko ay woxukaay yi bari ci kanamam, mu sol xaftaan bu bulo baxax, den nak beneen góor ku sol siru rabal ak mbaxana mu ñuul, am ko taxaw ci ganaawam di menni ni taxaw ci kaaranga sol lu ñuul ak mbaxana mu ñuul.

Xale bu jigéen bu leetu ay tiballe, yuñ dal de xaaji, fi wacce letiye yapp ci pegg noppu yi, nee ci digge tetalli, xale bi mi ngi sëgg di wone letiye.

Ay lekkantu yu sew yu galaase wala yu sedd biy ñu defta chi lëmen ni mburu nxeetay lekk muy teey te ginni mu am ñaari kuluur benn bi bu weexala denn bi bu xël jaxasoo ak sunguci bukki.

Otto yuy daw ci kaw tali. Otto yi amna bu weex amna bu ñuur sen kanam am jàkka mu. Am colol bu weex ak bu werta.

Xalé bu jigéen geen bu sol sippu, sol simis bu weex, tekk si mbubbu bu loxo yi guddu kuluur, bu si njëkkë, sol dallë yu u ñuul ngëp saag bu weex. Si ganawam, am benen màndar ga mu am ay gainde ak lu melni teng.

Ay xalay jigéen yuy janga nyaw. Ni ngi sol yere yu si ngom litu mees kenn ki musooru fëggi ci mësinam di yundeel kiy toob di xool kenen ki taxaw ci gannawam.

Xala bi jugeen bu taxaw bi wax mingi wax am xala bi jen taxaw ci gannaawam ciy wax. Mi ngi dakkaala bu eex sol yere yu bulë taxaw ci gannaawam. Def mu soor bu weex ak yere yu bulë. Nu am benn bind bu nekk ci denn këytu yébaane taxaw ci seen bor. Di gina fos ci bind ni mooy free education drive.

Etaas bu xële, nyu defal ko ay palanteer, palanteer yi nyu defal ko kuluur bu xonxu, etaas bi ci kaw yangi seen asamaan, etaas bi ñaari dekk la, ak si suuf mu am fuñu weer ay yere.